To da fari dai anan ana bayani ne akan zaka iya lokacinka wajan alaƙanta kankan da wani wanda sanadiyyan haka zaka ƙaru dashi ko kuma ka cinma wani abu a rayuwa to idan irin baka samu wasu lokuta ne na fahimtar ko karatu ne ko kuma dai baka fahimtan wasu abu a rayuwanka to se ka zauna da wani me basira wanda ka kana iya ɗaukan wasu muhimmin abubuwa wanda zasu taimaka ma kuma har ka cinma wani buri nan ko kuma wani abun a rayuwanka idan ya zamana cewa baka irin fahimta ne ko ta hanyar makaranta irin karatu ko kuma wani abun dai da ya shafi rayuwanka daban to shi kuma wannan wanda ka alaƙanta kanka dashi zai iya yuwuwa shi kuma irin wannan baya ko kuma muce ma irin wannan yana da fahimta matuƙa to zai iya yuwuwa wannan zaman da kukeyi da kai dashi yau da gobe kana iya tsintsintan wasu abubbuwa nan da har zaka cinma wani abunan a rayuwanka wanda ka samuwa a gaba in baka ganewa ne ta hanyar karatu in kaje makaranta in anmuku wannan da wannan baka fahimta ƙwata ƙwata to zai iya yuwuwa wannan wanda kuke zaune dashi ɗin a yau da kullin yana iya ɗauraka akan wasu hanya wanda kake fahimtan wasu abububuwa na yau da kullin da har suka taimaka ma ka cinma wani abu da kake neme a rayuwarka da dai sauransu.

Yawwa da fari a nan, ana so ne a ji wasu hanyoyi kuke bi Wajen mai da hankali, wajen cigabawanka a rayuwa Da kuma Wani abu dai da kake so ka cimmuwa Da ka je kana <inaudible> da wasu Wanda ka ɗaure irin Ka yarda da su ne Ko kuma ka mai da komai naka ga su wanda su kuma waɗannan baza su ƙara maka komai a rayuwa Toh amma sanidiyar wannan hanyoyin da kake bi kai Wajen mai da hankali, wajen cigabawanka a rayuwa Da ka je ka na bin wasu, wurin fita Wani wahalhale ko kuma sun ba ma san irin tanka ɓata lokacin ka A banza a wofi Toh zai iya yuwa killa Ka ɗaura kan ka ne Ko ta hanyar 'yar noma Ko kuma cimma wani abu a rayuwa Toh idan ya zamana ka ɗore kan ka ne cikin noma Akwai wasu hanyoyi da kake bi wajen shuke shuke Da nomo aƙilaya Ka na noma masara ne da wake da shinkafa da dai sauran su Toh ta waɗannan hanyoyin da kake yi Toh Yana zamana ana ɗaukan kayayyakin ka ana fita da su irin kudu da wasu garuruwan dai kana samun ɗaukaka da riba da ka je ka na bin wasu don su ma su kuma wataƙila ma kwatakwatama ba su da shi toh a misali ma ko suna da shi wasu a irin wannan zamanin yanzu da muke ciki kwatakwata ba sa so su ringa ganin cigabawan mutum da ka je kana bin waɗannan irin mutanen, akwai hanyoyi da dama da za ka je kai ka mai da hankali wajen cimma naka In daukaka ne kake nima, akwai hanyoyi da za ka je ka yi don ka tallafa wa kanka Wajen samun wannan abun da kake nema a rayuwa.

yawwa a nan ana so ne ace ta wani hanya ne kafi zaban abubuwan da suka shafi rayuwan ka irin ta hanyan kayyaykin sawa ne kuma ta yaya wa'ennan abubuwan suka jaw ma hankali ka fi son su toh ni toh ɓangare in muka dauka kayan sawa kayan sawa na fi son irin doguwan riga kaftan da hula da in ba'a samu wanna nba kuma na fi son babban riga saboda ni irin wannan shiga yana matukar mun kyau yana burgeni a wasu lokutann kuma ina son sa kananan kaya to ni duk ind nafi son wa'ennan abubuwan na farko irin akwai lokacin da ya zamana sakuje irin taron daurin aure ne to kun ga a wanna taran daurin auran ba zai yiyu a ganka kaje da kananan kaya ba can kowa na sa manyan kaya kai kuma a ganka kaje da kananun kaya wannan ai bashi da wani fa'ida ko kuma taron da zakuga irin taran dare ne haka na sa kanana kaya ne to a wannan lokacin kuma kai baza a ganka kaje ka daukowasu manyan riguna ka sa ba kaje ka dauko wasu manyan riguna ka maka a kan ka wannan lokutan ai wannan sun san bazai dace da mutum toh ni gaskiya ta ɓangare na abun da yafi jawo mun hankali ko gani na sa manyan riguna ba sha'awa in ga wani yasa dan yana ɓirge ni toh sanadiyan wannan birge ni una sha'awan in dinga ganin irin wanna a jiki na dan na tabbata nima ina ɓirge wasu dan ta fannin manya kaya ne yana ɓirge su in akwai taro da za'ayi in da fanin kanann kaya ne ko ba ma kananun kaya in irin lokacin zafi ne ai kuma mutum a irin wannan ba zai dauka wata baban riga ya ƙuma ba ana zafi irin wannan lokacin mutum zai dauka kananan kayan shi ne yasa dan ya sakata ya wala

cikin waɗannan ana so ne aji wane kaya kafiso da kuma kamfaninsu ko kuma yanayin tsarinsu kuma meyasa kafi sansu inasan kananan kaya inasan kananan kaya musamman inasa dogon wando da irin rigan ƙwallan ƙafa to ta wannan tunda wannan rigan ƙwallan ƙafa ne kwatakwata bata da irin nauyi abunda ya sa kuma nake sansu wani lokacin kamar yanzu irin lokacin zafi to inasan manyan kaya amma ba kamar kuma yanda nakesan kananan kaya ba inasan kananan kaya matuƙa a irin wanann lokacin zafi mutum bayaso kuma a zafin nan yanda ake ciki kaje ka ɗauko wata ƙwamemiyar riga ana zafi kace zaka ƙwama wa kanka ba to gaskiya abunda yasa nakesan kananan kaya ni suna birgeni ne inga wasu ma suna sasu ko bani nasa ba haka kawai ina sansu inasan kamfanin ƙananan kaya irinsu goci inna fara lissafosu ma ai suna da yawa insasu insa takalmina da sauransu a cigaba da al'amura na yau da kullin abunda yafi jawo hankalina wurin sa kananan kaya shine akwai irin ƴan lokutan daya zama na kunje wani wuri ne to a kuma wurin nan anɗan haɗa yan wasu wasanni idan kaje da kananun kaya ne to a wannan wurin in anhaɗa wasannan ne zaku iya bugasu zaka iya bugawa ba tare da wani abu a ranka ba in kuma kaje da manyan kaya ne to a wurin nan baza kaji daɗi ka sakata ba har kai abunda akeso saboda kayan ba irin

anan anaso aje ta yaya ake sakata wajen zaben yan kaya ko kuma launi wani ɗinki wanda kake so kasa ni ta bangare na ko ince akwai wasu mutane da zaku ga sune idan tazo ta bangaren sa kayane to sunfi so su saka jaswala da irin manyan kaya mutum yafiso irin aminshi ya je warun tela dinki ne in yazo irin agwadashi ne haka to koda telan ya gwadashi baya so asa komai cif da cif to zai iya cewa telan ya kara masa wani inci kadan nan wanda koda in yazo wani abu zai zamana yana walwalanshi cikin aminci wani abu bazai irin yage ba ko kayan su matseshi saboda akwai wayanda zaku ga insunje wani wurin zaben kaya suna iya dauko wasu matsatsatsu da kuga mutum baya numfashi bazai iya shi da kyau ba to ana fuskantar wannan kalubalen da dama amma ko in kaje zaben kayan ka nemi kayan da yama daidai zaka sakata ka wala kayi walwalanka dadi da aminci in tsalle tsale zaka yi zakiyi tsale tsalen da dama amma ko idan matsatsu kaya ne zaka ga ko irin tsalla kake yi kana sare wata kila in kazo mikar da hannuwanka ko ba matsan in kazo mikar da hannuwanka zaka yi miqa zaka ga wurin mikan nan zaka ga ko wajen hammatan rigan ya yage ko kuma wurin maballin wuya ya ta ballowa ko kuma irin zif zip din riga ya farke da dai sauran su saboda dinkin ko ince wurin zaban ba'a zaba mai daidai wanda zai hau jikin ba an dauko wanda ba shi bane

yawwa a nan yanzu ana magana ne akan kayyakin sawa wanne ne na gani ni wanda na fi so da kuma wanda irin naƙi shi to gaskiya dai a yanzun nida wanda na fi gani a kawomin kaya na fi son de irin dogayen kaya manyan riguna saboda akwai wanda zaku ga taron da mutum zai je kamar irin su ɗaurin aure ko kuma wani wurin taro haka na muhimmi to mutum ba zai yiwu ya ɗauka ƙanana kaya ba ya je da su irin wannan wurin kamar dai irinsu ɗaurin aure to mutum in zai je irin ɗaurin aure ai bai kamata ya ɗauka irin ƙananun kaya ya je da su ba to a wannan wurin na fi ganin dacewa inje da manyan kaya saboda da manyan kaya ne zaka je a ga mutuncinka a ga kayi shiga na tsaf-tsaf na kamala saboda ba zai yi wu ba wasu na zuwa da manyan kaya saboda irin wannan manyan wuri kuma kai kuma a ganka ka zo da wasu ƙananan kaya uhmm bacin nan kuma ƙananun kaya suma kuma akwai nasu saboda ƙananun kaya akwai suma wasu taron da mutum zai je ba zai yiwu kuma ace ya yi shiga da manyan kaya ba tinda dai yanzu dai kowa da irin na shi shigan na kamala amma dai ni a dai irin shige-shige na fi son shigan tufafi na fi son manyan kaya mutum yai shigan shi na kamala da abu to suma manyan kayan akwai inda ake sa su akwai kuma inda koya sa su zai ji dai wani iri haka akwai irin taron da zaku ga taron wannan na ƙananan kaya ne to ba yadda za ai kuma mutum yai kuma sa manyan kaya ya je da su irin wannan taron a misali iri irin taron wajen ƙarin shekara ne na abokai irin sun gayyata ne sun ce kowa ya sa ƙananan kaya to a wannan wurin mutum bai kamata ya je da shigar manyan kayanshi ba kamar yadda na ce in kuma ɗaurin aure ne mutum za shi to kun ga a wannan wurin mutum ya kamata ya sa manyan kayanshi ne don ya fito a cikakken Bahaushe to ni dai gaskiya a kayan dai da nafi so na fi son manyan kaya saboda kowa mutane da irin abubuwa nasu iri-iri dis sai kuma yanzu irin lamura na yau da kullum ƙananun kaya su ma da nasu abubuwan kamar haka

anan ana magana ne akan shigan mutum dan adam da kuma yadda ya shafi al'adu? bisa ga bahaushe mutane sun fison ta bangaren hausawa huasawa sun fi so su sa mazansu manyan kaya irin dogon riga haka ko kuma babban riga da hula da kuma suaransu ta bangaren mata suna dinnka atamfa ko lace ko dai wani dinkunan nasu nan ma wanda ya shafi irin al'adunsu? idan an dawo ta bangaren irinsu yoruba haka su suna dinka su ma haka atamfa ko kuma lace amman dai gaskiya sun fi dinka irin leshi haka mazansu da matansu zaka gansu da leshinsu da kuma wani lokacin suna dan rika irin wani abu dai haka a hannu dayan dai da yashafi al'adunsu bisa ga wasu al'adun kamar dai irin dai wani a misali ace gida a um naa daa bahaushe to wasu iyayen basu so haka suga yayansu da irin kananun kaya sunfi so suga sun taso da irin al'adunsu? yanayin yadda suka rike da kuma jajircewansu akan haka kamar in an koma irinsu igbo suma da yanayin nasu shigan to amma kowa da irin yanayin inda yakeson nashi to baza a so aga irin dan ibo ya dauko wata shigan da ba nasu ba kuma yazo yana sa wa zai iya shafansu don suma sunfi so kowa dai ya ringa rike al'adu saboda ance al'adu gadon idan an koma da da bahaushe wasu a bisa wasu lokutan saboda yanxu komai ance yana tafiyane da zamani bisa yanxu al'amuran zaku ga ma wasu ma dai duk sun zubar da irin al'adun nan zaku ga yanxu kowa duk irinshigan daga dama kananun kaya ne wasu ma kayan daiga dai sunan ne da yanayin su amman tun iyaye da kakanni kuma anfi saninsu da irin shigansu ibo su sa atamfa mazan su matansu ma su sa atamfa kuma su kara da wata tun da in sun dinka atamfan suna kara wata zanin akai

Yanzu a nan ana maganan hanyan da mutum ya maida ita mihimmi ne wajen murnan wani abu ƙila daga cikin rayuwanshi kuma ta wani hanya ne ya maida ta haka to abubuwan sun danganci al'amurori ne dayawa wani ze iya yiwuwa ƙila ya maida hanyan ne wajen zagayowan ƙilan haihuwan shi ko kuma wajan zagayowan haihuwan mahaifiyan shi ko kuma wani dai abu mihimmi a tare da shi akwai kuma wasu da suke yi ƙila na zagayowan wata rana da baza su taɓa mantawa da ita a rayuwansu ba to de ya danganta al'amurori de. Na farko im mutum ya ɗauko hanyan da yake murnan zagayowan haihuwan shi tunda a wannan rana yana murna ne Allah ya kawo shi wata ranan da ya ƙara wata shekaran a gaba to abu na farko shine ze zama da wannan rana na mihimmi saboda ko wani ɗan adam yana riƙe ranan haihuwan shi ranan da aka haipe shi kuma bisa wannan wasu suna so haɗa wani gagarumin taro wanda baza su taɓa mantawa da wannan ranan ba da dai sauransu wani kuma yana maida shi ne wata ƙila hanyan zagayowar haihuwar mahaifiyar shi ko na mahaifin shi wasu kuma suna mayarwa ne irin ranan ta mahaifin shi ya rasu ko ranan da mahaifiyar sa ya rasu ko dai wani daga danginsu ko kuma ranan da wani abu mihimmi ya faru da shi wanda ba ze iya mantawa da shi a rayuwanshi ba to abubuwan de sun kasu ne idan muka ɗauko na zagayowar haihuwa ya bambanta da na irin mutuwa haka ko kuma wani abun da ya shafi rayuwan mutum to na zagayowan haihuwa mutum yana maida wannan ranan wata gagarumar rana a rayuwanshi koma baya so yayi irin a wannan ranan irin wani ɓaacin rai haka ko wani abu yake so ya faɗo mishi cikin rayuwan shi dai wanda ze dame shi saboda ya ɗauka wannan ranan mihimmi a tare da shi idan kuma muka dawo ta irin ranan wani ƙila wani baƙin ciki ko kuma

A nan ana maganan wani abu a rayuwanka wanda ka taɓa murna a shi baza ka iya mantawa da shi ba. To abubuwan dai sun danganci al'amarori ne da yawa. Wataƙila wani um akwai wata rana da bazai taɓa mantawa da shi ba wanda aka biya mishi wani buƙata na shi, ko bai da shi wani ya ciro ya bashi, ko kuma akai irin sammace sihi da wani abu muhimmi a rayuwanshi. To zai iya yiwuwa wannan ya ji matuƙar daɗi rayuwanshi. wanda ba zai iya taɓa mantawa da wannan mutumin da ya mishi wannan abun ba. To na farko shine: akwai irin mutanen da ƙila in yana zauna ne yana cikin wani hali ko kuma um dai ɗa wani abu na damun shi a cikin rayuwa. Sai wani ko abokinshi ko kuma wani ɗan uwanshi d asuke tare dashi ya samo mishi wani abu muhimmi wanda ya tabbata zai ji matuƙar jin daɗin shi. To wataƙila shi kuma, wannan abun da ya mishi zai sa ba zai taɓa mantawa da shi a rayuwan shi ba. wani zai iya yiwuwa ƙila ko ranar zagayowar haihuwan shi ne ya haɗa wani gagarumin taro abokai da 'yan uwa da abokan azziki ƙila duk sun taru a wannan wurin taron. To sun haɗa mishi wan gagarumin abun ban mamaki wanda zasu nuna mishi. Zai iya yiwuwa ƙila sun ai mishi mota ne, ko gida, ku ma dai wani abun dai da ya shafi rayuwarshi wanda zai sa shi matuƙar jin daɗi. To a wannan lokacin, in har ya ga wannan abun a rayuwan shi in har matuƙar ya ji daɗin shi, to ba zai taɓa mantawa da irin wannan rana a rayuwarshi ba. Ko kuma irin mutumin ne, shi ya taimaka wani wanda shi ya ji daɗi, bayan ya ji daɗi shima wancan ya ji daɗi a zuciyanshi. wanda ba zai iya mantawa da wannan ranan kwata-kwata a tarihin rayuwarshi ba. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum in ye

wannan batu yana magana ne akan tafiye tafiye na lokutan hutu na dangi ko kuma ince ahali to abubuwan suna da yawa ne kamar haka da farko zai iya yiwuwa lokacin murnan hutun nan ahalin nan sun zauna sun tattauna ne akan tafiya ila ziyartan ƴan uwa ila ƙauye ko kuma sun zauna sun tattauna ne akan zuwa gidan tarihi ko kuma sun zauna sunyi magana ne akan zuwa yawon buɗe ido to idan zasuje ƙauye ne za'a haɗu da ƴan uwa da abokan arziki za'a zauna ne ayi nishaɗi su koya musu yanda suke wani girke girken nasu a zauna de a haɗu da ƴan uwa murna ayi dariya daga nan tinda duka lokacin hutu ne se a biya gidan tarihi tinda an kafa ne tuwo kacin ai iya yiwuwa tin kafin a haife iyaye su abin zai iya yiwuwa yazo lokacin kakannin kakanni ne? to tinda lokaci ne na hutu shiyasa akace murnar zagayowar hutu sun ziyarci ƙauye anje an ga ƴan uwa da abokan arziki anzo gidan tarihi sunje sunyi dubiya zai iya yiwuwa daga nan kuma sun biya sunje? wurin yawon buɗe ido sun ga abubbuwan ban sha'awa tinda duk anyi tafiya ne tare da ahali wanda ma basu taɓa haɗuwa ba zai iya yiwuwa an zauna an tattauna akan batun da ga wurin da za'a haɗu inda de kowa ze ji daɗi tinda lokacin hutu ne

wannan yana magana ne akan yanda mutum ya taɓa shaida wani abu da ya taɓa faruwa to akwai wata rana wanda wani yana wani aji wanda ake irin koyar da yarurruka haka yare wanda sun banbanta daban-daban to can a cikin ajin nan se ya ga wata yarinya a zaune ita kaɗai a baya tana zaune da hijabi kuma da kayan al'adu to wa'ennan kayan al'adun nata su suka sa ta zama wata wanda ake kira ta zama wata yanda zance kaman irin nomban yabo haka a makarantar nan ita yarinyan sunan ta Amira kuma daga Somaliya take to yanayin hakan ya sa wani zubin ma in malamin ma ya shigo aji in yana koyar da ɗalibai irin in suna tambaya yana zazzagayawa ta ajin wani zubin in ya ganta haka har ze irin wuce se ya nuna kamar be ganta ba to shi malamin daga baya kuma se ya dawo kuma yana tunani akan irin abubuwan da yake yi to kafin ma shi ya fara yin wannan shi wannan ɗalibin wanda ya fara ganin ita yarinyar Amira tunda daga farko kowa na irin guduwanta ne haka da sauran su tunda yarinyan daga Somaliya take kuma kamar irin wani abu ya faru a garin su ne ko ya-ya ne dai har ya sa ta dawo to dawowan nan da ta fara zama a bayan aji ita kaɗai wannan ya sa ya ganta to ita dawowan da tayi ta dawo ne tunda daman ajin yarurruka ne ta dawo ne dan ta fara koyan wannan halshen yare haka na wasu al'adun tunda a zaune tana zaune da hijabin ta ne da kuma wasu kayan al'adun ta

Wannan na farko ta inda za'a taimaka ma shi shine ta harkan ilimi, saboda ilimi wani babban abu ne a rayuwa, saboda da inda babu ilimi al-amura ba sa tafiya yanda su ka kamata, na farko de a yankin wurinnan yakamata a tabbatar da harkan ilimi, ze iya yiwuwa ko irin karatun zaure ne, in wurin ba irin makarantan boko na makarantun zamani to ko ta nan wurin aka fara ze iya temakawa. Na biyu: Temakawa wajen al'adu saboda da yawa an bar al'ada wasu sun kama wani wasu abubuwan daban, to ta inda za'a temakawa wajen al'adinnan wajen haɗa wasu taro haka, ze iya yiwuwa irin ya zagayo taran kamun kifi ko wasu de taran de na al'adu, wanda za'a tabbata mutanen yankin wurinnan ko a ce yara ma su tasowa sun fahimta yanda al'adunsu ya ke, idan mu ka koma ta wurin harkan ilimi a tabbata su na samun ingantattun ilimi yanda za su dinga fahimtan junansu wanda hazze kai su wani mataki a rayuwansu. Se yakamata irin a cikin su su dinga futowa su na yawon buɗe ido, saboda ba ze yiwu a ce su na zaune kodayaushe um a yanki ɗaya ba, idan sina fita sina ganin abubbuwan da su ke faruwa yau da kullin wannan ma ze isa ya sa su su gane wani abu, ta wani ɓangaren ma ta in sina gani ta harkan talabijin in sina kallo a talabijin za su gani wuri kaza da kaza ga abinda ya faru ko kuma wuri kaza da kaza ga irin abubbuwan da ake nema dan a tabbata.

Anan ana magana hanyan da kataɓa ko kuma abin da kataɓa fuskanat wajan mutane daga banbance banbancen ya rirrika akwai lokacin da nake tafiya haka akan titi can daga nesa se na hango taron wasu al'umma na mutane da na matsa gaba se nagane wannan taronfa na al'umma yaɗauki taron mutane na banbance banbancen yarirrika dukda dai na ɗan taɓa koyan wasu daga cikin yarirrika amma wannan nasan be isa yasa in gane duka abin da zan fahimta daga garesu ba se na ɗan fara tafiya da wasu daga cikinsu se suka ɗan fara bani irin labarin su da yanayin dai al amurorinsu na yau da kullum to nayi tinanin infara gane wani daga wani abubuwan daga cikinsu tinda na ɗan fara koyane amma be isa yasa infahimta dukaba so akwai wanda in na fahimta se in mayar musu akwai kuma in wanda ban fahimta ba se in tambayesu inji dani yaran da na fahimta se in musu magana inji da muka ci gaba da tafiya se na ɗan fuskanci wani al'amari haka to kuma inaso inyi magana dasu tayanda zasu gane to tinda dai na ɗan fara wiyane bawai na ƙure bane to bayanda za ayi ace duk abin dana gaya musu dolene su fahimta a wannan lokaci

Wannan yana magana ne a kan yanda za ka faɗi ko ka yaɗa wani abu wanda na bambance-bambancen harshe, yare da dai sauransu. Akwai wani ɗan ƙaramin gari to a ciki ƙaramin garin nan akwai wata ƴar ƙaramar makaranta makarantar tana cikin wani damuwa tsakanin ɗalibai daga bambance-bambancen harshe Za ku ga a wannan makarantar yara da yake akwai bambance-bam, bancen harshe in an ƴan nan sun zo ne, ƴan nan zun zo a yi ta irin zage-zagen juna' ko kuma a yi ta irin addaba ma wani ɗalibi wanda shi ya zo daga wata wurin ne daban. To a cikin makarantar nan akwai wani malami ana ce mishi Johnson malamin nan shi ne shugaba amma shi ma da yake akwai ɗan yana da bambanci na yare to to ba adalci wajen malaman da suke koyarwa a ƙasa da shi To tun daga nan ma ya far tunda a ce shugaban makarantar\ ba ya duba na ƙasa da shi malamai to ɗalibai suna kan ƴan wannan su ma sai su ce to ai tunda manya suna yi to me zai sa su yara su haɗa kawunansu To a irin wannan akwai wani yaro ana ce mishi Ado to, yaron nan ana yawan takura mishi a makarantar nan daga wannan sai wancan, daga wannan sai wancan sai abin nan ya ɗan fara damun shi, sai ya ce bari sai ya je ya koyo bambance-bambancen yaruka ko don ƙila wannan abin ne yake sawa ake mishi wannan a makaranta.

anan ana magana ne akan wani abune kafi yarda dashi a tare da abokinka ko abokinki kuma meyasa ka maida wannan abun mahimmi to na farko dai a tare da aboki haka ina so inga aboki ya rikemun gaskiya da amana saboda duk abokin da ake zaune dashi be da gaskiya da amana in ka zo ka gaya mashi wani abu naka na rayuwa ya dauka ya kai ma wani ko kuma kunyi wani abu tare dashi yaje gaya ya fallasa a waje ko kunyi a sirri ne?? ko kuma yaje ya dauko wani magana abokin naku wanda baku tare dashi ila lokacin ku biyune ya dauko ya zo ya kawo ma to irin wannan kunga kwata kwata be dace ba amma abu abubuwan da yafi dacewa da aboki na hakika idan ya rike ma gaskiya da amana ya zama me kirki ya zama kullum kuna tare aci a sha ayi dariya ayi murna ayi nan ayi chan wanda ya gaya ma wannan ciwonshi waccan ya gaya ma wannan halinshi na rayuwa a taimaka ma juna da al'amurori dai na yau da kullum to abunda akafi so aboki ko qawa ta rike na farko gaskiya gaskiya na biyu amana na uku in mutum ya dauko duk wani damuwan shi na rayuwa nan ma a tsaya a saurara in na murna ne ayi murna in na farin cikine ayi farin ciki in nan jaje ne ma ayi jaje????? na biyu aboki nan ya zamana ako da yaushe ka dauko wani kukanka zai zamana me share ma hawaye ko kuma in ka dauko wani abu wanda be da kyau ya zamana abokin nan ya zauna ya gaya ma gaskiyan shi? in me kyau ne ya zauna ya fahimtar dakai in mara kyau ne ya zauna ya fahimtar da kai

nan ana maga na ne in akwai wani abu da baza ka manta da shi a rayuwa ba da kai da abokin ka abunda kukai na farko akwai wata rana na musamman wanda muna tafiya amma tafiyan na kan hanya ne tafiyan kan titi wato tafiyar ƙafa muna tafiya dani da aboki na to kafin nan mun jima da abokan taka dan abokantakan mu yakai saboda tin mun fara abokantaka ne tun muna makaranta makaranta ko tin da jimawa wannan tafiyan ya dosi ne dariya da kuma wasu abubuwa dake ɗauke a cikinta muna tafiya muna dariya muyi waƙa a bama juna labari akan fannin rayuwa to wannan abu ya taɓa ko wani a cikin mu ya taɓa fuskantar wani abu kafin mu haɗu a bada labari tinda mun jima bamu haɗu ba to da muka haɗu se mukai bayani akan ya kamata mu haɗu muje muɗan zaga muga gari to muna cikin tafiyan nan se abokin nawa daman da jaka a bayan shi se ya buɗe wannan jakan nashi ni kuma ina tsaye ina kallo to a wannan lokacin abokantakan mu gaskiyayayi nisa ba ɗan kaɗan ba shi ya ɗakko min wani bazata ne yamin wani bazata da wani abu na mushimmi wanda wannan abun bana iya mantawa dashi ba muna cikin tafiyannan dai da ya zaro min wannan abu na kalleshi na ƙara kallon abun nai murna nai murna muka ci gaba da tafiyar mu to a zuciya na se nace inda yamin wannan abun wanda bazan manta dashi ba nima ya kamata in mishi wani abu wanda shima baze manta dashi ba se nace mishi to mu biya ta gida akwai nima wani abu da yakamata in ɗakko mishi

A nan ana magana ne a kan yanda mutum ya jima da alaƙan shi da shi da abokin shi ko kuma da ita da ƙawarta To a bisa wannan zamanin da ake ciki akwai abokai na amana akwai kuma wasu wand abokai ne ta ciki amma ta waje so suke su cutar da kai tunda yanzu al'amura sun gama taɓarɓarewa. To, irin wannan idan ka gano akwai wani muhimmin abu a tare da bokinka ko yana so ya ga cigabanka ko kuma yana so ya ga bayanka To, abu na farko, za ka duba irin wannan jimawar da kuka yi da abokinka, amma a wannan zamanin abubuwa sun taɓarɓare yanzu saboda ma gaskiya an mugun rage zumunci da ake yi a kan da an mugun rage zumunci saboda halin yau da kullum da sai ku ga tun safe mutum yana tare da shi abokin shi ko da abokai a zauna a ci a sha a yi murna da ba da tatsuniya da ba da labari, a yi ƙwallo a biya gidan su wannan amma yanzu saboda halin yau wani ma sai su yi wata biyu, uku ba su haɗu da abokin shi ba wani sai dai waya. Wayar ma kuma ba kullum yake samuwa ba. To, a irin wannan lokaci akwai kuma shaƙiƙan abokai wanda wa'innan ba za a manta da su ba wanda za ku ga duk nisansu suna haɗa irin wani lokaci na musamman wanda za su haɗu da juna ko su haɗa wani taro ko irin a makaranta ne haka an gama makaranta an jima ba a haɗu ba sai suka haɗa wani gagarumin taro.

anan ana magana ne akan wani mishimyyar rawa yadda ta taka wajen taimakawa wajen hada babban abokantaka wanda ya jima matuƙa to daman abunda ake so da aboki ko ƙawa shine na farko ya zama mana mai yadda da amana da kuma riqe gaskiya indai aboki ko ƙawa tariƙe wannan a tare da su to duka su biyun da kuma kyautata ma junan su to insha allahu wannan zai sa abokan takarsu ya jima matuƙa bisa awannan lokacin da zaku ga har baki ake hadawa wasu abokai ko kawaye don a cuce wani da ke tare da su kuma wannan duk sabo da wani abun duniyar ne amma idan kuka lura akwai shaqiƙan abokan da duk abinda za'a bijiro masu dashi akwai wa'inda ko kashe su za'ayi bazasu taba yadda acutar da wadanan aminan nasu ba saboda sunjima suna tare sun dauki lokuta sun riqewa juna amana sun riqe kirki halayyansu na yau da kullum idan wani abu yasameshi ko idan wani abu yasami dayan zasu su tattauna akan yadda zasu gyara al'amarin su idan na murnan ne ayi murna idan na jaje ne ayi jaje idan na allah ya kyauta ne allah ya kyauta amma kuma akwai wa'inda duk jimawan abokan takarsu akwai irin masu saurin hasala wanda abu daya zai iya sa su rabu

Anann an magana ne akan wasu hanyoyi da ake bi wajen kula da harkar lafiyarka yau da kullum abu dai na farko mutum shi ne ya zamana kullum kwakwal shi tana cikin hutu saboda muhimmin abu ran dan adam shi ne zuciya da kwakwalwa to ya zamana ace kullum mutum kwakwalwan shi tana cikin kwanciyan hankali sa'aan mutum ya dan dinga fita irin motsa jikin nan ko da safe yayi da rana yayi koda daddadre yayi, ku kuma ko sau biyu yake yi a rana zai iya yiyuwa irin da sassafe inna tashi in fita yawan motsa jiki da safe in nayi na safe kenan, so zan iya dawowa bayan la'asar haka rana da dan fara kwanciya in fita kwallon kafa kokuma ince bari kuma in fita yawan motsa na biyu ya kamata mutum ya dinga cin abinci mai kyau mai gina jiki ba ko me mutum ya samu ya dinga afa ma jikin shi ba wanda wannan shima zai iya cutar dashi na uku shi ne mukace ka inga samun cikakken bacci saboda ana so mutum ya samu bacci daga awa koku inayi awa tara dik dare mutum ya dinga irin wannan bacci daga awa bakwai zuwa awa tara na biyu... na uku mutum ya dinga kula ya maida hankalin shi wajen cin kayan gina jiki, ganganyaki da kuma kayan itatuwa ya dinga cin ganyanyaki ya ginga shan su lemo su mangoro, kayan.. itaciya

A nan, ana magana ne wajen hanyan da kake bacci wanda yana tallafawa wajen ƙara ma lafiya To, a kullum daman ana son ɗan'adam ya samu bacci na awa bakwai zuwa awa tara To, akwai waɗanda kuma za ku ga ba sa samun irin wannan a kullum. To wani ya gwammace ya ɗan sami irin baccin awa biyu/uku su ishe shi To kuma wannan baccin da yake yi yana matuƙar cutar da shi ne saboda bincike ya nuna lafiyan mutum an fi so ya samu cikakken bacci daga awa bakwai ne zuwa awa tar. Akwai wa'inda kuma yanayin aikinsu ya musu yawa bisa irin samun isasshen wannan baccin koko mutum saboda irin wannan aikin har zai je ya sa ƙwaƙwalwan shi ta buga. Saboda na farko ƙwaƙwalwan shi ba ta samu ba ta samun hutu saboda risinawan da mutum yake yi yai bacci shi ne ƙwaƙwalwan shi take samu tai hutu saboda a aikin yau da kullum dole sai ƙwaƙwalwan mutum tana hutawa ta samu daman hutawa don ta tallafa wa lafiyan jikin shi saboda idan aka ce ƙwaƙwalwanka ta samu matsala bisa rashin yin isasshen bacci kun ga wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne Amma idan mutum yana samun baccin nan daga awa bakwai zuwa awa tara a rana ko kuma yana ɗaukan wani muhimmin lokaci a rayuwan shi don ya huta don dai ya samu ƙarfin lafiya a jikin shi.

A nan ana maganan wani muhimmin rawa abinci mai gina jiki yake takawa wajen taimakawa ga uwa ga lafiyan jiki da kuma wani hanya ne ko wani ra'ayi ne mutum yake bi don ya zaɓa ingantaccen abinci ga jikin shi na farko dai idan muka ɗauki wani rawa ne wani muhimmin rawa abinci mai gina jiki yake takawa toh abinci mai gina jiki sun dosa irin ganyenyaki ƴaƴan itatuwa, irin su lemu, ayaba, da dai sauran su Ganyenyakin sun dosa irin su latas karas cocumba su lemun tsami su lemun fata to da dai sauran su saboda idan ba waɗannan abubuwan akwai hanyoyin da jikin mu ba zai iya bi ba. ko ba zai iya ɗauka wani abu na ɓangaren jikin mu ba kaman idan muka ɗauki kullum mutum shine ya ci nama ya ci nama ya ci nama yana ta tara ma jikin shi mai baya cin irin ƴaƴan itatuwa haka ganyenyaki da sauran su to kun ga a wannan irin tsarin abinci mai gina jiki yana taka rawa wajen taimaka wa ga lafiyan jiki kuma shi yasa aka ce wani hanya ne mutum yake bi don ya zaɓa abincin mai gina jiki na ra'ayin shi wanda shi yafi mishi akwai wanda za kuga shi sai ya ci ganyenyaki ne sa'annan wani abu daga jikin shi yake ƙaruwa ya ji daɗi akwai kuma wanda za ku gani sai ya ci ƴaƴan itatuwa irin lemun fata, ayaba da dai sauran su.

ana magana ne akan iya ɗan wani lokaci wanda yake ƙarawa yake ƙara ma ƙarfin jiki da kuzari kuma yana kara ma wani ƙarfi na ƙarin lafiya jikinka abubuwan sun doso in mutum zai dinga fita irin gudun safe yana ɗan tattaki yana shakar iska me kyau ko wata ƙila mutum ya zabe buga ƙwallan kafa ne yafi ƙara mishi karfi da yanayin yanda yake jindaɗi a jikinshi ko kuma inya zaɓi ya dinga zuwa wurin motsa jikine dan taimakawa lafiyan jikinshi da dai sauransu duk dai a wannan wannan in mun ɗauka ɓangarene na motsa jiki to akwai kuma ɓangare na inda mutum zai tallafawa wajan cin abinci me gina jiki dan ta wani fanni idan mutum ko da yana zuwa irin motsa jiki da fita ƙwallan kafa da dai tsalle tsalle haka to har in mutum yana cin wani abu wanda shi wannan abun ne yake daɗa dakusar dashi ko yake daɗa kara masa irin ƙiba haka ko wani abun dai daga gareshi wanda baya iya jindaɗi ko baya iya riƙe cikinshi amma idan yana fita motsa jikin kuma yanacin abinci me gina jiki irinsu ganyayyaki su salat su kaɓeji cocumber da dai suransu da kuma ƴaƴan itace irinsu lemon fata ayaba gwanda da kuma wasu abubuwan dai da zaici dan su tabbatar ya samu yana samun ƙarin lafiya a tare dashi

A nan ana sanarwa ne ko ana so ka faɗi wani yanayi ne ake fuskanta wajen zama cikin lafiya da ƙarin ƙarfi a jikin ka kuma ta wani hanya ne za ka iya gyara wa'innan hanyoin wanda kake fuskantan ƙalubale wurin gyaran lafiyan jikin ka ko kuma wurin gyara de abubbuwan da yake damun ka na matsala to a nan na farko idan mun ɗauki mutun ya pi son ya dinga ƙara wa jiki shi lafiya na fannin fita wurin motsa jiki ne ko kuma ya fi so yin wasanni daban ko ƙwallon ƙafa ko ƙwallon hannu da dai wasu abubbuwan daban daban to akwai wanda in ta ƙwallon ƙafa ne ze iya buga ƙwallon ƙafa ne na minti talatin zuwa awa ɗaya haka to se ya para fustantan wani ƙalubale daga wani sashe can na daban ya dawo wannan abun ya fara raguwa in yana bugawa ne da na minti talatin ko awa ɗaya ya dawo be iya samu ma ya buga na minti sha biyar da sauransu ta hanyan da ya kamata de a gyaro irin al'amurorin nan shine kamar haka wurin motsa jikin walau na fita mutm ya fita da safe ne yawon ƙafa ko wasu wasannin irin ƙwallon hannu ko ƙwallon kafa.

Wannan rubutu yana bayani ne akan hanyan zaka iya mutum yayi bayani akan hanyar da yake so ya cigaba yaga cigaba a rayuwar shi wato mutum ya sami wani abu wanda yake da buƙata kuma wanne hanyoyi ne kake bi dan ka tabbata ka cimma wannan burin da aka so ka cimmawa a rayuwa to zao iya yiyuwa mutum ya ɗauka wane hanya ne wanda yake so ya cimmawa a rayuwa ko na zama ɗan kasuwa ko na zama gwamna ko na zama wani dai babban mutum ko na gina gidan marayu ne ko tallafa wasu a yayin da bai dashi to zai fara bi ta hanyoyin da zasu dunga tallafa mishi ne saboda ya san hanyoyin da suke bi suna taimaka mishi wurin daɗa nemo wannan abun da yake so ya cimmawa a rayuwar shi idan ya ɗauki ya zama babban ɗan kasuwa ne to zai iya yiyuwa ƙila yana wane tanadi na musammam wanda ko da ya san wani abu ya iya faɗo mishi a lokacin da yake da buƙatar wannan kuma abun koda yazo mishi ba zai iya ruguza mishi wannan tanadin da yake ma rayuwar shi ba to zai iya yiyuwa ya fara tanadi ne na farko wurin gina ko shago saboda ya ɗan fara yin ɗan wani kasuwanci a nan inda dakaɗan- dakaɗan yana so ya cimma wannan burin na shi a rayuwa dakaɗan-dakaɗan ɗin nan sai kuji ance wata rana ya kai labari

Toh! a nan ana magana ne kan wannan rawa tsarin kasafin kuɗi ke takawa wajen taimakawa wurin tsara-tsaren ku yau da kullin da kuma wani hanya ne kake bi don bin diddigin wannan kuɗaɗen naka Tohh! idan muka ɗakko na tsarin kasafin kuɗi zai iya yiyuwa wannan ya tsara wannan kasafin kuɗin ne ko sai tallafawa wani muhimmin abu a rayuwanshi ko kuma zai taimakawa wajen gina wani abune ko kuma zai tallafawa ne wani abu na tsarin rayuwanshi wanda zai taimaka mishi ko ya bayar ne wani tallafi ko aro ko wasu ƴan uwa haka da dai wani abin da ya shafe shi ta bin kuma diddigin kasafin kuɗin nasu toh! a irin wannan lokacin zai iya zuwa ƙila ya ara mishi kuɗi ne zaku iya ganin idan mutum ne ya ara ma wani kuɗin shi haka saboda shima yana so ya jaraba akan wani abu na mihimmi rayuwan shi wanda zai tallafa mishi ga wasu abubuwan kuma to zai iya yiyiwa ƙila wannan wanda ya ara ma wani ya jima ya jima bai dawo mishi da wannan kuɗaɗen nashi toh kunga kuma a wannan lokacin dole yabi diddigi wajen bin al'amurorin kuɗaɗen shi toh! idan muka ɗauki kasafin kuɗaɗe daman tun farko zaiyi tsara-tsare akan abubuwan da yake so ya cinma wa da yanayin al'amurorin shi hanyoyin da yake so su dinga tafiyar

To anan ana bayani ne akan ta yaya ku ke fuskantar koma-bayan kuɗi kuma da kasha kuɗi wand babu tsammani, kuma wani abu ku ka koya wajen kashe um kuɗaɗen anku to zai iya yiwuwu al'amarorin ta kasuwanci ne sai ya zamana tin a kasuwancin nashi yana koma-bayan kuɗi ko kuma yana kashe kuɗin ta baba tsammani wato shine a ra'ayin shi bai yi tsammanin kashe irin waɗannan kuɗaɗen ba kuma wani hanya ne kuma ta ya kuka koya, um wannan koma-bayan kuɗi ko kuma kashe kuɗin da babu tsammani. To kamar yanzu in muka ɗauko na kasuwancin, zai iya yiwuwa irin ya buɗe kasuwanci ne na omo ko kuma sabulu, ko sai ya zamana yana kwaso kaya daga wajen 'yan uwashi 'yan kasuwa. Ko kuma yana siyo kayayyaki daga ƙasar waje amma mene, idan an kawo kayayyakin nan yana samun koma-baya na kuɗi ko kuma anyi komai an gama amma yana samun kashe kuɗi wanda babu tsammani a irin wannan lokaci akwai abinda doke mutum zai koya wajen irin wannan kashe-kashen kuɗaɗe da mutum ya keyi wanda babu dalili.

yauwa to anan ana maganan um ta yaya kake ci ma fa da abokantaka na yan uwa da abokan arziki to idan muka ɗauki ta fannin yan uwa akwai wanda zaku ga ta danginku ko kuma ince ahalinku kun shaƙu dasu matuƙa irin kuma duk abubuwan da kuka ɗauko na rayuwa walau zai zamana na jin daɗi ne kona baƙin ciki ne kuna iya zuwa ku zauna ku tattauna akan wannan abubuwan in na bada pause in na bada wani abu ne na rayuwa in na murna ne ayi in na jaje ne ma ayi ze iya yiwuwa kuna fita kuje ƙauye wurin ƴan uwa da suke zaune a can a zauna a ci a sha ku koyo girke-girken su da suke can aje yawon gidan tarihi da dai sauransu to idan kuma muka ɗauka ta fannin abokai akwai wanda zakaga abokantakanku ya fara ne da makwaftaka akwai kuma wanda wataƙila kun haɗu dashi ne a makaranta pause to akwai abokin da zaku ga ko wannan ma baza a ke iya kiransu da abokai ba akwai wa inda za'a kirasu da aminai ne saboda shaƙuwan da kukayi da yanayin yanda kuke zaunawa ku tsara abubuwan rayuwarku da dai sauransu ze iya zamana akwai wani abune da ya shafeka ta harkar makaranta ko wani abu na rayuwanka ya zamana kaje kun zauna dashi kun tattauna akan wannan al'amurorin

Toh anan ana magana ne akan wani rawa shiga al'umma koh.. aiyukan zamantakewa takawa wajen jin ɗadin ku gaba ɗaya idan muka dauko al'umman zai iya zamana al'umman yankin suna zaman jin ɗadi ne wajen taimakawa zamantakewan gurin wannan yankin da al'umman wurin nan zai iya zamana ana zaman lumana ne da gaskiya da rikon amana da kuma tallafawa juna zai iya zamana in wani abu ya sama wani al'umman yankin, a misali to al'umman yankin nan zai iya zamana suna Ƙarfafa ma junansu wajen tallafawa irin wannan abun inya samu wannan wanda yake yankin nasu ko irin aiyukan ko gina masallatai ne ko makarantu ko wasu abubuwa daban toh wa'annan suna jin ɗadi wajen ganin kowa yana na tallafawaa ana zaman jin ɗadi na yau da kullum in akwai irin wanda zai yi aure, ko zai aurar da ɗa ko ya ana tallafa mishi ko ana tallafa ma ita uwar wajen ganin anyi wannan abun lami lafiya ba tare da wani abu ba kuma, a irin wannan suna ganin darajan mutanen wannan yankin basa taɓa bari irin wani bare ya shigo yankinsu yaci musu mutunci ya fita lafiya saboda sun yarda da junansu ana zaman rikon amana ne da gaskiya

tooo anan ana maganan inda kake shirye- shirye ne kana ma kanka shirye shirye a rana zai iya yuyuwa, a ranan ka tashi daga barci kila na je masallaci na dawo ko zanje makaranta in kuma na mai tafiya aiki ne ya tafi ayki daga nan in kuma akwai masu irin wanda in sun dawo gari ya fara wayewa in ya ce daga irin shida zuwa takwas wannan ya dauka wannan loka cinne na matsa jiki da karawa kanshi da jin dadi na lafiya na yau da kullun bayan ya yi wannan sai ya ce kuma wata kila a rana so yake ya dinga cin abinci mai gina jiki irin su ganyayyaki ne ko 'ya-'yan itatuwa zai iya yuyuwa ya fisan irin wa'yannan akan wasu abubuwan da bayan ya yi wannan ya karya ya ci abin da zai ci illa yana leka wurin wasu wasanni ne ko wasannin gudin doki ko wasannin kwallon kafa ko wasannin tseran mota bayan ya dawo yana daukan wannan lokuta wanda yana dan zama dan karanta littattafe na dan wasu suma wadan su awanni ko kuma ya kalli talbijin dan ya ji dadin rayuwa in ya gama zai iya yuyuwa yana dukan wasu awanni haka awa daya zuwa biyu ko wasu mintina dan y bawa kwakwaiwan shi hutu a wnnab rana dan kada yawan ayki ya sa kuma kwakwalwanshikuma a ranan bata samun hutu

toh anan ana so ne aji wani abinci kafi so musamman kafi so kafi jin dadin shi wajen karin kumallo to ni a guri na nafi so da safe inna tashi insha tea da bredi da Ƙwai da pla da plantain da kuma Ƙila inna gama in dan sha madara dadi sauransu to zai iya yiyuwa kuma wani shi in ya tashi da safe yafi so ne ya ci shinkafa da mai ko shinkafa da miya yanayin yadda idan anci abin daya fiso a ranshi zai iya iyuwa wani shi kuma burin shi in ya tashi da safe in zaiyi karin kumallo burin shi kawai yaci tuwo da miyan kuka wani kuma yaci tuwo da miyan kubewa wasu kuma da miyan taushe wani shi kuma burin shi towon da aka dafa jiya yafi san irin shi da safe in zaiyi karin kumallo ya dumama shi yaci amma ni wajena nafison da safe in zan tashi ko inna tashi inci bredi insha tea da Ƙwai nafi jin dadin wannan wajen yin karin kumallo da safe saboda yafi ɗan ɗaukan cikina ban so inci irin wani abinci mai nauyi daga tashi na aga bacci haka saboda zai iya yiyuwa kila na tashi karfe tara ne haka ko goma kuma ina kila in ina cin abincin rana ne karfe sha biyu ko karfe ɗaya to a wanna lokacin in naci irin towu kukuma wani abinci mai nauyi to har zan iya wuce wannan lokacin ba tareda naji komai ba ba tare da wani abu ya faɗo min

toh anan abinda yafi taimaka mun maida hankali wajan in gari ya waye saboda in gari ya waye na farko abinda nakeso inaso infita insha iskan safiya in dan dauki wasu mintoci ina kallan tsintsaye da suke yawo dakuma ganyayyaki na biyu inaso indan fita yawon kafa da sassafen nan kokuma in fita yawon motsa jiki ze iya yu'uwa ko gudu nakeyi ko kuma keke na hau yadda duk ya tallafamun wajan jin ɗa dinnan in gari ya waye ko kuma a wannan ranar cikin daran nan kafin gari ya waye akwai wani nuhimmin abu dazamuyi ne da safe wanda zamuji ɗaɗn shi ze iya yu'uwa in hada ko biki ko kuma wani muhimmin taro wanda za'a tara ƴan'uwa da abokai da sauran su toh zan maida hankalina matuka dan ganin awannan lokacin buri na kurum inga gari ya waye to kafin gari ya waye (up)mufara hidindimu wa ƴannan abubuwa zan fita inshaki iskan safe in kalla ganyayyaki in kalle tsunstsaye asama in fita yawon motsa jiki ga wannan muhimmin taro da zamuyi toh bayan din munyi wannan wani shi kuma ze iya zamana shidin in gari ya waye yafisan irin dan sanyi sanyin asuba nan wanda kila koda ya dawo daga massalaci ne ko wani hidiman nashi daban ya kwanta in garinan ya waye dan sanyi sanyin safen nan toh alokacin ne yafioso ya dan samu matukar hutu da ya samu kwakwalwanshi ta huta yasamu ishanshan bacci wanda ze karawa

so a ɗan ana so ne ayi bayani akan yaya kuke tsara ayyukan aikin ku yau da kullun tq zai iya zamana idan ƙila in da akayi litinin ne zuwa juma'a toh zan zauna, in yi tsare tsare akan abubuwa da zanga yadda zan tafiyadda da al'amari na na yau da kullun a tsari zai iya yuwa in mun ɗauka ranan litinin ƙ[la liti nin ina da aiki ne daga bakwai na safe zuwa ƙarfe huɗu in bakwai da safe ne zan fi ta zai yuwa ƙarfe shida in tashi in yi wasu ayyuka nawa kafun in tafi gurin wannan aiki nawa in na tafi wurin aiki na ne in ayyuka sun mun yawa ne tun da bakwai na zuwa ƙarfe hudu ko uku zan iya zamana inga wani lokaci ne zan mai da shi wanda zan yi waƴannan ayyuka da wuri inyi in gama dan in samo wani lokaci da zan huta kada abu wa su mun yawa a ƙaƙalwa in zo dan samu wani matsala ya zamana ƙwaƙwalwa na bana samun hutu idan inayin aikine daga litinin zuwa juma'a to tunda litinin zuwa juma'a aiki nake yi sai in ɗauka asabar da lahadi waƴannan in haɗa musu su ma wani tsari na ayyuka da zan diga yi da iya yuwa ranan asabar na dan futo wanke ko mota na ko inje wurin shakatawa ko in fita in ga gari ko in zauna buga game dan inji ɗaɗi zai iya yuwa ranan lahadi kuma na je ma tare da abokai mu je ziyara naje agaishe da ƴan uwa da abokan arziki

To anan ana so ne mutun yai bayani akan yanda kafi zuwa wajen aiki ko makaranta yanda nafi zuwa wajen aiki ko makaranta da na farko mun fara da wajen aiki wajen aiki yanda nafi zuwa wani lokaci ina ɗaukan mota na ne inje da shi wajen aikin wani lokacin kuma ina tsayuwan abun haya ne wata ƙila ko mashin ko kuma keke napep wato ainihin dan in taimakawa ko kuma ina taimakawa kai na in rage ma kaina wasu ayyukan ko na tuƙi ko kuma na wasu zirga-zirga to a maimakon in ɗauka wannan motan nawa wani lokacin in a misali a ce yau naje da mota ne gobe naje da mota to jibi sai in ga kai yau bari kurun in hau mashin ɗin haya ko kuma keke napep idan kuma muka dawo ta makaranta inda, nake zuwa makaranta da lokacin tun ina yaro ina zuwa a keke na ne da yake amma tuƙin keke da wahala to a lokacin se in ma iyaye na magana a bani kuɗin mashin se in hau mashin inyi tattaki daga nan har izuwa makaranta wani lokacin kuma in an tashi muna tare da abokai da sauran ƴan aji da sauran su sai muce to bari mu fara tattaki a ƙafa to da wannan tattakin da muke a ƙafa tunda motsa jiki ne wani lokacin ma har sai muzo gida a haka daman kuɗin mashin ɗin da aka bamu sai mu ijiye shi mu ci wani abin inda nake zuwa wani lokacin in je a keke wani lokacin inje a mashin ɗin haya wani lokacin in je a keke napep wani lokacin ma in mun haɗu da ƴan makarantar na mu mu fara takawa a ƙafa daga nan har mu isa.

Nan anaso ne, kafada wani abune kafiso wajen tafiye tafiye kuma me yasa to ni aga nina sedai gaskiya nafison tafiye tafiye a jirgin sama ko jirgin ƙasa saboda akwai lokacin da zakaga tafiyan da zakayi ze ɗaukanma wani mugun lokaci in a mmotane ko kuma a mashin to amma in kashiga irin jirgin sama ko jirgin ƙasa tinda su sunada sauri in tafiyane zakayi a mota wata ƙila na awa shida awa bakwai to se kaga a jirgi be wuce yayi awa ɗaya ba zuwa awa ɗaya da rabi kun isa idan kuma zakayi tafiya ne wata ƙila a mota na awa uku to in kashiga jirgin ƙasa ze iya yuwuwa a wannan lokacin tinda su irn jirgin ƙasa ba a samun irin go sulow haka da sauransu amma mota tinda akan titine bakai kaɗai bane zakaga akwai wasu abubuwan hawa daban daban to idan motan zatayi tafiyan awa uku ne ze iya yuwuwa ta tarar da go sulow a hanya kun ɓata lokaci hai yakaiku kun kai awa huɗu zuwa awa biyar amma jirgi ko shi in yana tafiya anyishi shi kaɗai ne ba ruwanshi da irin go sulo haka ko kuma wani abu dai fuskanto wajan ɓata lokaci tinda shi jirgi suna bada lokaci ne zakaga kai zakaje kajira lokacin da jirgi ze tashine saboda in jirgi ze tashi ba ze jiraka ba se dai kai kaijira jirgi amma ko in motane motar haya zakaje ka gansu a fake ne kai suke jira kazo ka ƙara so dan kabada kuɗi ka haw shiko jirgi sedai kaje da wurwuri dan jirgi baya jira in bakje da wuri ba bazaka samuba

to anan anaso kayi bayani ne akan yanayin yanda kake jindaɗi da kai da ahalinku ko ince danginku na farko dai dani da danginmu a duk ƙarshan shekara muna haɗa wani gagarumin taro wanda zai iya zamana wasu sun tafi ko wasu ƙasashan karatu ko kuma suna wani wurin a zaune daban wanda anjima ba a haɗu ba amma sanadiyyar wanna taron da ake ana maida hankali mu duka yana zamana duk abunda mutun yakeyi in ƙarshin shekarar nan tazo yana tunawa dan yaje wurin wannan taron da a haɗu da ƴan uwa da abokan arziki to za a kai shekara ne da wasu ƙwanaki ba a haɗu ba to kafin ma a haɗa wannan sauran ahalin mutan gidan wanda muke zaune dasu dan ana irin wani biki ko wannan abun ƙarin cigaba ya samu wani a tare damu to muna haɗa mishi wani gagarumin nan ma taro wanda za'a jidaɗi aci a sha a ɗauke hotuna ko dan nan gaba su zama tarihi taimakama juna munna duk da wa innan in sallah tazo to kafin sallah ma muna haɗa wata shan ruwa da ramadan da ramadan wata ƙila in munkai azumi ko goman ƙarshe ko azumi na goman farko muna haɗa shan ruwa wanda za a kira wannan bama iya dangi bane za a kira bacin ahali da ƴan'uwa za a kira abokan arziki da maƙwafta duk azo a haɗu tunda wannan duk na neman lada ne

A nan ana so ne kai bayani akan wane irin waƙa ka ke ji, ko kafi so ka ji da daddare, wato lokacin dare, to zai iya zamana mutumin nan ya na jin waƙa ne kafin ya kwanta ko kuma wani ya na sawa ne sai ze kwanta dan in ya na ji ya na jin waƙan ya na tuna wasu abubuwa da ya taɓa faruwa da shi har bacci ya kwashe shi, to idan muka ɗauka wanda ya ke jin waƙa kafin ya kwanta wato da daddaren kenan, zai iya zamana ya fi so ya ji irin waƙan su mamman shata ne, ko kuma waƙan irin wasu turawa ne, ko kuma ya fi so ya ji irin waƙan larabawa ne, to amma ni ina jin waƙa da daddare kafin in kwanta ba sai lokacinda na zo kwanciya ba sai inji waƙa, dan irin in na kwanta ne na riga na yi bacci kuma a ce da earpiece ina jin waƙa a kunnena ko kuma wani abun daban zai iya zamana in ina bacci ne wannan ƙaran ya na shiga cikin ƙwaƙwalwana ya na ɗan dakusa min da wani abu daban, amma kau in kafin inyi bacci ne ina jin waƙan irin su: na fi jin irin waƙan turawa haka inji nji inji gaskiya de ma waƙoƙin da nafi so nafi son waƙoƙin turawa, don ina son waƙoƙin turawa matuƙa, musamman ace in an saki wata waƙa, wanda take da ma'ana tana fahimtar abinda ke cikin wannan waƙar.

to wannan rubutu yana so ya sanar ko yaji cewa ya kuke kula da gida jen ku to ta hanyar da muke kula da gidajen mu shine na farko mu tashi da safe muna share share masu wanke wanke suyi masu goge goge suyi mu goge dinning tebir muyi mopping mu goge irin su ɓangaren su talabijin da sauransu dai da sauransu ɗan yana yana da suke saman gurin celling mu tabbata mun samu tsnitsiya mun gyaggyara su muna rufa tagogi irin koda ana irin wani iska ko ƙura inda baza su samu daman shigo mana ba mu futa in akwai irin bola haka ma kusa damu mu ɗauka muje mu zubar dashi in na irin manya manyan ne a daina irin yawan tara shirgi da mutum ya ci abinci ko yaci wani abu de wanda dai aka ɓata farantin cin abincin ko kuma koda yaci da ƙoshiya ne to ya tabbata in ya gama yaje ya samu ruwa da ko sabulu ne ko abu an wanke wannan dan duk dai a zauna da cikin gida yazama kullum gida yana cikin ƙalƙal ba kullum gida da shirgi ba kaga anci abinci an zubar dashi nan an zubar da ruwa ba'a goge ba wannan yayi goga yabar kaya a gurin wannan yazo yayi kaza ya barshi agun to duk dai haka haka ta hanyotin zamu fi gyara gidajan mu su zamana kullum cikin cikakken tsafta shine duk abun da muka ci mu tabbata muna yawan share gidan mu muna yawan goge goge muna yawan duba wajajan yana mu tabbata muna goge gurin yana yanu mun koyi irin wani guri da yake zuba haka a gidan ku irin ana ruwa a tabbata an kira wani dan yazo ya gyara

Wannan rubutu yana so ya san ta yaya Kake amfani da lokacin ka Cikin basira Zai iya yuwa Akwai wani muhimmin Aiki ne da mutum yake yi Aiki ko in ya tashi daga safe Ko wasu ayuka ayuka da yake da safe Zuwa kafin rana ta faɗi Toh zai tabbata A kowane lokacin yin aikin Yayi tunani mai kwau mai kwari Yayi tunani da basiranshi Da kwakwalwa Wanda zai tallafa mashi Wajen Amfani da wannan lokacin yinshi cikin basira Da lumana Zai iya yuwa en aiki ne yake ma wasu mutane Ko a misali bara mu ɗauko irin ko bakanike ne An kawo mashi gyararrakin motoci To, Zai iya yuwa in an kawo mashi kamar motociuku ne, Motan farko an kawo mashi ne To inyayi lissafin gyaran zai yi Wajen awa ɗaya ne Zuwa awa biyu To sai yace ma bakaniken Au sai yace ma mai motan Gyaran zai iya kai awa uku Saboda aibashi yake da lokaci ba bai san ko wani abu zai iya paɗo mashi A wannan lokaci da yake yiba kunga koda yayi ya gama Yanada wasu lokutan Da zai iya futawa Kafin yaje wani aikin na gaba Idan ya dauko irin su Kapinta ne Ko kuma teloli Toh suma dai haka idan zai gama ma An kawo mashi dinki Yace ma mai kayan Ya dawo ko Nan da kwana biyu Ko uku toh zai zamana inyace mashi nan da kwana Biyu zuwa uku baya so yazo wannan abu bai kammala zuwa lokacin ba so ai iya yuwa ya ƙara wasu lokuta nan dan ya tabbata dai Yana amfani da lokutan shi Wajen Yana amfani dasu da basira Yanda komai zai dinga tafiya mashi dai dai In kuma irin ma'aikacin banki ne ko Kana Tattauna wane da, Mutane Ko kuma ƴan uwanku na wujen aiki.